jigéen buy xolli jen di koddugal ci bi damba yi dendak benn gut bu nete mu daf mu sooram solmbu bombu ñoon am loxo yi sew